Zvikora zvendumure zvirikubetsera vanava kubeurwa kwepfungwa, pamwe chete nekuita mitambo inobetsera pakubeura kwenjere dzavo.

Zvikora zvendumure zvirikuita mushando vakanaka vekudzidzisa hwana hudodori zvamabhuku. Padera pazvo vanodzidziswavo zvetsika nemagariro, uye mitambo yakatsaukana.

Zvikora zvendumure zvirikukona pakupa vana ava zvekurya . Zvinoita kuti vade kufunda uye hutano hwavo uve hwakanaka.

Mukore uno vana vadoodori vakuwaniswa mukana wekuenda kuchikora uko kwavanondodzidziswa zvemabhuku pamwechete nemitambo yakaparadzana.

Zvikora zvendumure zvinoita kuti vana vapuwe njere vachiri vana vadodori zvinoita kuti vakure vakati ngwarire.

Zvikora zvinodzidzisa ndumure zvikuitawo mushando wakanaka wekupa vana ava chikhafu chekurya vachidzidziswawo kukosha kwekugeza nyara vasati varya.

Zvikora zvendumure zvine mbatso dzakanaka dzekuti vafundire zvinoita kuti vakwanise kutora fundo yakawanda inozovadetsera mangwani.

Zvikora zvephuraimari, zviri kuita mushando wakanaka wekufundisa vana maererano nezvemabhuku, kuti vana ava vabeurwe pfungwa, vazowawo vanthu vari nani mangwani.

Zvikora zvepuraimari zvaita budiriro maningi mukufundiswa kweana. Padera pemabhuku kunodzidziswawo zvemitambo pamwe chete nezvetsika namagariro.

Zvikora zvepuraimari zvirikuita pundutso maererano nekudzidzisa vana vadodori maringe nezvamabhuku pamwechete nemimwe mibato yamaoko inosanganisira kuveza.

Zvikora zvephuraimari zvinodetsera vanofunda pakubeurwa kwepfungwa, padera pazvo vanodzidziswawo zvemitambo inoita kuti vakure vane mwiiri vakagwinya.

Zvikora zvepuraimari inzvimbo inoita kuti vana vabeurwe njere pamwe chete nekudzidziswa zvetsika namagariro akanaka.

Zvikora zvakanakira kuti vana hunondofundiswa vachiri vadoko ,pfungwa dzacho dzisati dzadhibana nezvakawanda wanda.

Zvikora kunyanya zvepuraimari zvinosungirwa kuva zvinemhatso inobikirwa chikafu chinozoita kuti vana varye, vafunde vakaguta.

Zvikora zvepuraimari zvinodzidzisa vana maererano nezvamabhuku padera pazvo zvinoitawo kuti wana, wahlangane newe zera rawo wachiwana nguwa yekutamba.

Zvikora zvepuraimari zvirikuita budiriro yakanyanya muzvidzidzo kubudikidza ngekufundiswa kwemabhiku pamwechete nemitambo inoitwa inoita kuti vana vakure vakagwinya.

Mushando wehurumende, pamwe chete namapazi anoidetseredza, kuona kuti zvikora zvephuraimari ,zviri kuwanikwa muntaraunda dzega-dzega.

Zvikora zvapashi zvinewo zvikwanisiro zvinoita kuti vana vakone kufunda. Zvikwanisiro izvi zvinosanganisira zvihlayo, matebhuru pamwechete nepekuisira mabhuku.

Zvikora zvega zvega zvinosungurwa kuva zvine mhatso dzinoshandiswa sezvimbudzi kuitira kuti vana vadetsereke munguwa yavanenge vari pachikora.

Zvikora zvepuraimari zvinodzidzisa mabhuku kuvana vanofunda paderapazvo vana vanoitawo mitambo yakawanda inosanganisira mutserendende.

Zvikora zvepashi zvirikuitawo mushando wakanaka padera pekudzidziswa kwemabhuku varikudzidzisawo mishando yamaoko inosanganisira kurima.

Mazuwaano zvikora zveveruzhimji nezvevashomani zviri kubatana pakuwanisa vanhu fundo inoita kuti vana vebeurwe pfungwa.

Mishini yemakombiyuta yadetsera maningi kunyanya muzvikora zvepadera pakuitwa kwetsvakurudzo iri maererano nekuzvefunda kwavo.

Zvikora zvepadera kutangira masekendari vari kuitsla budiriro yakanakisa maererano nekudzidzisa vanofunda mishando yemaoko inozoita kuti izovadetsera vapedza chikora.

Zvikora zvepadera kubva kusekondari kusvika kumayunivhesiti vanodzidzisa mishando yamaoko inosanganisira kushanda nemishini uye makombiyuta.

Zvikora zveshe zvinosungirwa kuva zvine michini yamakombiyuta zvinoita kuti vanofunda vave nefundo inoenderana nemukore uno.

Zvikora zvepadera zvosanganisira ma koreji nema yunivhesiti zviri kudetsera pakudzidziswa kwemishando yemaoko inosanganisira kushanda namagetsi.

Zvikora zvapadera kusanganisira masekondari zvavakudzidzisawo mibato yemaoko inosanganisira kushanda nemichini yakakura. Zvinoita kuti vanofunda vabetsereke muna ramangwana ravo.

Zvikora zvapadera zvakuvavo nepundutso munyaya dzekudzidzisa vana mabhuku. Pamwe chete nezvimwevo zvakaita semimhanzi zvinozovabetsera mangwani.

Zvikora zvepadera zvesekondari, pamusoro pekudzidziswa kwamabhuku vakuitawo zvidzidzo zvamaoko zvinoita kuti vanofunda vawane mishando inozovadetsera ramangwana ravo.

Zvikora zvapadera zvirikuita pundutso mukurarama kwavanhu nekuti zvavakudzidsisawo mishando yamawoko inosanganisira kuweridha

Mishando yemaoko mukore uno yadetsera maningi mukurarama kweantu naizvozvo zvikora zvepadera zviri kudzidzisa mishando yamaoko inosanganisira kuruka.

Zvikora zvepadera zvirikuita budiriro inoonekwa munyaya dzekudetsera vanofunda pakuti vaite mishando yemaoko iyo inozovadetsera mangwani.

Zvikora zvesekondari inzvimbo inoita kuti vana vakure vakati changamu kubudikidza ngekuvhurwa njere namabhuku pamwe chete nekufundiswa nematicha ane ruzivo.

Zvikora zvesekondari zvine zvivakwa zvemudurikidzwana zvinoita kuti vanofunda vave nepekufundira pakakwana vachidetsereka muzvidzidzo zvawo.

Zvikora zveshe zvinokurudzira vanofunda kuti vapfeke mayunifomu zvinoita kuti pasave nerusarura pakati pevanowana nevaya vanotama.

Zvikora zvapadera zvakaita samasekondari, zviri kuwanisa vanofunda pekuti vagare munguva yavanenge vachiita zvidzidzo zvavo. Zvinoita kuti vave nenguva yakawanda ,uye yakakwana yekuerenga.

Zvikora zvesekondari zvinodetsera vana vanofunda mairirano nezvamabhuku padera pazvo kunoitwawo zvemutambo zvinoita kuti mwiri yevanofunda ive yakagwinya.

Maticha antu akafundira mushando wavo wekudzidzisa vana vadoodori maringe nezvamabhuku. Padera pazvo vanovadzidzisawo zvetsika namagariro akanaka.

Zvikora zveshe kunyanya zvepadera zvinoramba zvakashambidzika kubudikidza nebundo rakachekererwa, uye maruva anoita kuti ntaraunda ijeke.

Mabhuku ndeimwe yenjira inoita kuti vanofunda vave neruzivo rwakanyanya maererano nezvifundo zvavo naizvozvo zvikora zvine mhatso dzinenge dzakaiswa mabhuku ekuti vanofunda vaerenge.

Zvikora zvepadera zvakayita samasekondari, zvinembatso dzemudurikidzanwa, zvinoyita kuti vanofunda vawane pekufundira pakakwana nguva dzeshe.

Ikurudziro yemubereki wega-wega kuti aone mwana wake aenda here kuchikora uko kwaanondobeurwa pfungwa uye kudzidzira mishando yaachazoita mangwani.

Zvikora zvepadera zvinovanza kuva nemhatso inenge yakakura. Inoshandiswa semuhlangano vevana veshe vachidzidziswa maererano nezvakasiyana-siyana, muzvidzidzo zvavo.

Ikodzero dzemwana weshe, kuti awaniswe mukana wekuenda kuSekondari kwaanondo beurwa njere pamwe chete nekudzidzira mishando yaangazoita mune ramangwana rake.

Zvikora zvepadera zvesekondari zvirikuita mushando mukuru wekudzidzisa vanofunda zvamabhuku pamwechete netsika nemagariro akanaka.

Kuzvikora zvakawanda kusanganisira zvesekondari vane mazuva avanoita yavatinoti asemburi apo vanenge vachidzidziswa maererano nezvakanaka zvavanotarisirwa kuti vaite.

Zvikora zvesekondari zvadetsera maningi pakubheurwa kwepfungwa dzevanofunda maererano ngezvemabhuku pamwechete nezventaramo.

Kune madhodha nendombi, dzakadzidzira kuita mushando wekudzidzisa vana muzvikora. Zvinoita kuti vana vabeurwe pfungwa, vachizova vantu vari nani mangwani.

Zvikora zvakawanda zvemasekondari zviri kuitawo mushando wakanaka wekupa vanofunda zvekurha, zvinoita kuti vana ava vafunde zvakanaka.

Zvikora zvemaunivhesiti zviri kuakwa mhatso dzinenge dzakaita mudurikidzanwa zvinoita kuti vanofunda vafunde vakawanda nguva imwechete.

Hurumende pamwechete namapazi anoidetseredza vari kuita pundutso mukuwanisa mishini yemakombiyuta kuzvikora zvepadera zvichidetsera vanofunda mukuita tsvakurudzo maringe nezvidzidzo zvavo.

Zvikora zveunivhesiti zvine mbatso dzakavakwa dziri mudurikidzwanwa zvinoita kuti vanofunda vafunde vakawanda nguva imweni chete zvichidetsera antu.

Zvikora zvepadera zvakaita sama yunivhesiti zvine pundutso munyaya dzekushambidzika ngekuti unoona maruwa uye bundo rakachekererwa zvichita kuti ntaraunda ijeke.

Muntu weshe kusanganisira ntombi nemajaha nevantu vakura vanosungirwa kuti vaende kuchikora chepadera. Zvinoita kuti vadzidzire mishando ingavapa raramo.

Zvikora zvepadera zvaitawo budiriro munyaya dzezvemitambo zvinoita kuti vanofunda vadzidzire imwe yemitambo inozovadetsera mune ramangwana ravo.

Zvikora zvepadera zvine mbatso dzakavakwa zvakanaka uye zvinoenderanawo nemukuwo uno zvinoita kuti vanofunda vadzidzire pakanaka.

Zvikora zvapa dera zvakupa vano funda mbatso dzekuti vagare mu nguva yavanenge vachiita zvidzidzo zvawo zvinoita kuti vaone nguva yakawanda yekuerenga.

Zvikora zvepadera zvine zvikwanisiro zvinosanganisira zvihlayo namabhenji zvinoita kuti vanofunda vawane pekuti vagare munguva yavanenge vachidzidziswa.

Mbatso dzinoona nezvekuitwa kwemishando kunyanya zvikora zvepadera inenge ine zvikwanisiro uye inogara yakashambidzika

Zvikora zvapadera hazvingodzidzisi zvamabhuku chete, asi vanewo zvemitambo yavanoita inosanganisira kurumba uye kutamba bhora.

Zvikora zvepadera, zvemayunivhesiti zvirikudetsera vanofunda pamusoro pekudzidziswa kwamabhuku, uye zvemitambo yakatsaukana.

Zvikora zvepadera zvemayunivhesiti zvine ntaraunda dzinogara dzakachena kubudikidza ngekutsvairwa uye bundo rinonge rakasvipira reichekererwa.

Zvikora zvapadera zvinowanisa vanofunda nguwa yakareba inosanganisira makore mana ekufunda vachidzidzira mishando yavachazoita mangwani

Zvikora zvapadera zvakaita samayuniversity zvadetsera nyika dzakawanda maererano nezvehupfumi nekuda kwekuti vantu vanenge vaineruzivo maererano ngemishando yakatsaukana.

Zvikora zvepadera zvema Inivhesiti zvine mhatso dzakanaka dzakavakwa pamusoro pazvo vanewo zviravha zvinoshandiswa nevanofunda zvinogara zvakashambidzika.

Zvikora zvakawanda zvepadera, zvine mbatso dzinenge dziri dzemudurikidzanwa. Zvinoita kuti vanofunda, vafunde vakawanda nguva imwe chete.

Zvikora zvepadera zvakaita samaunivhesiti dzine mbatso dzemudurikidzwana dzinoshandiswa nevanifunda kuti vagare munguwa yavanenge vachiita zvidzidzo zvawo.

Zvikora zvakawanda kunyanya zvamayunivhesiti zvine mbatso dzeku durikidzanwa kuitira kuti dzikone kutora vana vakawanda kuti vafunde.

Zvikora zvepadera zvinowanza kuiswa zvikwangwari pamuti kana pagedhi zvinoita kuti vanopinda muchikora umwomwo vaerenge vachiza neruzivo maererano nezvavanotsvaka.

Zvikora zvepadera zvinobeura pfungwa dzevanofunda kubudikidza nekuunganidzwa vachipiwa ruzivo naana mazvikokota mumapoka akatsaukana.

Hurumende dzakawanda dzirikudetsera zvikora zvepadera nekuzvivakira mbatso dzemudurikidzanwa zvinoita kuti vanofunda vafunde vakawanda panguva imwechete.

Zvikora zvepadera zvakaita semaunivhesiti zviri kupa vanofunda mbatso dzekuti vagare munguva yavanenge varipachikora zvinoita kuti vanase kufunda zvakanaka.

Zvikora zvapa dera zvakaita sema yunivhesiti zvine mbatso inenge yaka rongedzerwa mabhuku akawanda uye ama rudzi aka siyana kuitira kuti vano funda vaone zveku erenga.

Muzvikora zvapadera mune mahofisi anoshandiswa navadzidzisi pakuitira mishando yavo yekumaka mishando inenge yaitwa nevanofunda.

Zvikora zvepadera zvine mushando mukuru, wekudziidzisa zvamabhuku, padera pazvo vanodziidziswawo maringe nemishando yavachazoita mangwani.

Zvikora zvapedera zvemaYunivhesiti zvaita budiriro irinani maringe nekuwaniswa kwezvikwanisiro zvinosanganisira zvihlayo ,matebhuru nemapurojekita.